Ikuridziro dze muntu weshe kuti Ave neruzivi maererano nekukosha kwekushamba maoko asati arya uye abva kuchimbuzi.

Ikodzero yemwana weshe kuti apote achiendeswa kuchibhedhlera uko kwandonoongororwa nemadhokodheya achirapwa zvirwere zvinobata ana adoko.

Ikodzero yamanesi nemadhogodheya kuti vapiwe hembe dzinovachengetedza pakudzivirira zvirwere zvinotapukiriranwa zvinosanganisira kovhidhi nainitini.

Zvirwere zvakawanda zvinokona kudziririka kana vantu vakaita utsanana zvikuru sei kushamba maoko vasati varya uye vabva kuzvimbuzi.

Ikodzero yemuntu weshe kuti awaniswe mukana wokuongororwa namadhokodheya pamusoro pezvirwere zvinorapika kubudikidza namajekiseni

Zvirwere zveshe nezviro zvinozvikonzeresa zvaakurapika nyore ngekuda kwemichina yaako inodetseredza pakuongororwa kwezvirwere.

Kune zvirwere zvakawanda zvinotapukiriranwa, naizvozvo madhokodheya nemanesi vanofanira kuwaniswa hembe, magirovhosi, zvivharamiromo zvinoshandiswa pakudzivirira kutapukiranwa kwezvirwere.

Ikodzero yemadhogodheya pamwe nevanoshanda muzvibhedhlera kuti vave vakachengetedzeka kuti vasatapurirwa matenda akasiyana-siyana.

Ikodzero yemwana weshe kuti echinge abarwa adziviririke kuzvirwere zvinobata vana vadoko zvino sanganisirwa gwirikwiti manyoka nemheta mkumbo.

Kune zvirwere zvakawanda zvinotapukiriranwa ,naizvozvo ikodzero yavashandi vemuzvibhedhlera kuti vave vakadziviririka kuburikidzwa ngekuwaniswa hembe nemagirovhosi nezvivhara muromo.

Zvirwere mukore uno zvaakurapika nyore kunyanya kana mundu akakurumidza kuenda kundoona madhokodheya uko kwaanondopiwa mushonga kana kubayirwa jekiseni.

Zvirwere zvemarudzi eshe zvinorapika kubudikidza nemitombo yakasiyana siyana imwe yacho ijekiseni kotiwo mapilizi imwe ndeye kumwa.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvaakurapika mukuro uno kuburikidza netsvakurudzo uye vashandi vakadzidzira mushando uyu wekurapa varwere .

Zvirwere zvinonesa zvakaita sezvemuganda zvinoda kuti muntu akasire kundoona madhokodheya uko kwaanondoongororwa uye kupiwa mitombo.

Ikodzero yevashandi vemuzvibhedhlera vanosanganisira manesi nemadhogodheya kuti vawanise zvikwanisiro zvinovadzivirira mukutapurirwa zvirwere.

Zvirwere zvakasiyana siyana kusanganisira zvemuganda zvinoda kuti muntu arumbe kuchibhedhlera. Uko kwaanondopihwa mitombo inosanganisira jekiseni kana mapirizi.

Mvura upenyu, naizvozvo ntaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nepekuchera mvura pakaita semugodhi. Zvinoita kuti vagari vave vakachengeteka panyaya dzehutano.

Mvura upenyu naizvozvo ntaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nemugodhi unoita kuti pave nemvura yakawanda uye yakachena.

Ntaraunda pamwe chete nezvikora, zvine mushando wakanaka wekudzidzisa vanofunda maererano, nekukosha kwekushamba maoko vasati varya kana vabva kuchi kuchimbuzi.

Nharaunda yega yega inosungirwa kuti ive nepekuchera mvura zvinoita kuti vagari vadzivirire zvirwere zvakaita samanyoka.

Ntaraunda yega-yega inosungirwa kuti ive nemvura yakawanda uye yakachena. Zvinoita kuti vagari vadetsereke, pakurwisana nezvirwere.

Ikodzero yemuntu weshe kuti awane mukana wekuongororwa maererano nezveutano. Naizvozvo zvibhedhlera zvinofanira kuva zvine mitengo inoita kuti muntu weshe arapwe.

Kune mapoka akazvipira kuwanisa mvura yakachena mundaraunda vantu vachidzidziswa kukosha kwemvura pakudzivirirwa kwezvirwere sekuita semanyoka.

Ikodzero yemuntu weshe kubva kuana adoko kusvika kuantu mukuru kuti vave nemukana wekuwaniswa mutombo kana vachinge varwara.

Kuna mapazi anodetseredza hurumende akazvipira kupinda muzvibhedhlera vachidzidzisa manesi nemadhokodheya zviriko mukore uno maererano nekudzivirirwa kwezvirwere.

Ntaraunda yega yega inosungurwa kutii ive nepekuchera mvura yakawanda pamwechete neyakachena pakurwisa zvirwere zvinoshanganisira manyoka.

Ikodzero yemwana veshe kuti adzidziswe maererano nekukosha kwekugeza maoko. Kunyanya vabva kuchimbuzi kuitira kudzivirira zvirwere.

Ikodzero yemwana weshe kuti ave neruzivo maererano nezveutano kuburikidza ngekugeza maoko kunyanya achinge abva kuchumbuzi uye kana akuda kurya.

Kune vashandi vakazvipira munyaya dze zveutano kupota vachipinda mu ndaraunda vachi dzidzisa vagari maererano ne zvirwere zvaka siyana siyana uye madzivirirwe azvo.

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nemugodhi unopa vagari mvura yakawanda pamwechete nemvura yakachena yekushandiswa pakumwa, kubika kana kugeza.

Hurumende pamwechete namapazi anoibetseredza vane mushando wekuona kuti ndaraunda yega yega yawaniswa mvura yakawanda uye yakachena.

Ikodzero yemugari weshe vemundaraunda kuti vave neruzivo maererano nezvirwere zvakasiyana siyana uye kuti zvinodzivirirwa sei.

Vanamazvikokota shangwiti munyaya dzezveutano vanopota vachiita mihlangano mikuru yokuongorora zvirwere zviri kumuka pamwechete nekudzivirirwa kwazvo.

Mushando wehurumende pamwe chete namapoka anoidetseredza kuona kuti wapinda muantu wachiwadzidzisa maererano nekukosha kweruzivo weutano wemu pfungwa.

Kune mapazi akawanda kusanganisira zvikora zvapadera vanoona nezveutano zvemupfungwa vachidetsera vantu vasangana nedambudziko iri uye veiona kuti varapwa.

Mwana wega wega une kodzero yekuva muntu ane utano hwakanaka mumupfungwa kubudikidza ngevabereki uye ntaraunda inovaningira zvakanaka.

Vebandiko munyaya dzezveutano vemufungwa vane mushando mukuru wekupota vachiunganidza vantu vachidzidziswa pamusoro pedambudziko reutano hwemupfungwa.

Kuna vanamazvikokota munyaya dzezveutano hwemupfungwa vakadzidzira mushando uyu kuti vakone kupakurawo njere maererano namatambudziko uye kudzivirirwa kwezvirwere zvemupfungwa.

Ntaraunda yega-yega inechibhedhlera zvinota kuti vagari, uye vakaikomberedza vavane kwekurumba kana vachinge varwara.

Mushando wohurumende pamwe chete namabazi anoidetseredza kuona kuti ntaraunda yega-yega ine chibhedhlera chinoita kuti chidetsere vantu vanenge varwara.

Mushando wehurumende kuona kuti zvibhehlera zvawaniswa zvikwanisiro zvinodetsera vanorwara zvinosanganisira mibhedha nemitombo yakakwana.

Zvibhedhlera zvega zvega zvinebandiko rinoona nezve vana vachangobarwa pamwechete nekurapa madzimai anenge abva mukubara vana.

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nechibhedlera zvinoita kuti vagari uye vakakomberedza vawane kweku rumba kana vachinge varwara.

Ntaraunda yege-yega inosungirwa kuti ive nechibherahlera chinodetsera vagari kuti kana vachinge varwara vawane kwekurumba vachindopihwa mitombo.

Kune zvibhedhlera zvakawanda zvakazvipira kuti zvidetsere varwere. Zvimwe zvacho ndezvevantu vazhinji, koitawo zvibhedhlera zvavantu vashoma asi vese vachiita zvekurapa varwere.

Zvibhedhlera zvakakomborerwa kuva namanesi pamwechete namadhokodheya, avo vakazvipira kuva vachichengeta uye kurapa varwere vamarudzi akasiyana-siyana.

Chibhedhlera chega- chega chine mphatso inoona nezvekuongororwa kwengazi, uye mvura dzemumwiiri, dzichionekwa kuti vantu vatano ere, uye vangarapika sei.

Madhokodheya namanesi vantu vakazvipira kuti vazorapa varwere naizvozvo vanotora nguva yavo vachidzidzira mishango kuti vazova vana mazvikokota.

Vashandi vemizvibhedhlera vanosanganisira madhokodheya namanesi , vanotora nguva yakareba vachidzidziswa maererano nemushando wekurapa varwere.

Zvikora zvepadera zvirikiita mushando wakanaka wekupota vachidaidza vana mazvikokota munyaya yezveutano vachidzidzisa avo vari kushuwira kuzoita madhokodheya.

Zvikora zvepadera zvine mushando wakanaka wokufundisa vaya vanoda kuzoita madhokodheya kubudikidza nekuvapa mabhuku katakana uye ruzivo mayererano nemushando uyu.

Vanoita mishando yekurapa vanthu muzvibhedhlera vanodzidziswa maningi maererano namabatirwo uye marapire avanoita vanthu vanenge vauya vachirwara.

Ikodzero yemunhu weshe kuti awane ruzivo pamusoro pezvirwere zvakasiyanasiyana uye kuti zvingadziviririke sei kana dambudziko rasvika.

Zvikora zvepadera zvinosungirwa kuwaniswa zvikwanisiro zvinoita kuti vadzidzi munyaya dzezve utano vakwanise kudzidziswa vachizorapa varwere.

Vashandi vemuzvibhedhlera vakaita samanesi namadhokodheya vantu vaadzidzira mushando uyu kwamakore naizvozvo zvinoita kuti vantu vadetsereke zvakanaka.

Vashandi vanobetsera vantu muzvibhendleya vakaita semanesi nemadhokodheya vanopinda nguwa yakareba yekudzidzira mushando uyu. Kuti vakone kuzodetsera varwere.

Ikodzero yemunhu weshe kuti ave nemukana wekurapwa kana achinge arwara nezvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira gomarara kana mundani.

Varimubandiko rezveutano vanokurudzira vantu kuti vaerenge mabhuku pamwechete nezvakanyorwa zvinovadzidzisa maererano nekurya zvikafu zvakanaka zvine utano.

Kune mihlangano mikuru inopota yechiitwa munyaya dzezveutano iyo ine vavariro yekudzidzisa vanthu maererano nezvirwere pamwechete nekurapwa kwazvo.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa kuti ipodze pamwechete nekurapa zvirwere zvakasanganisira mitombo yokumwa, yokuzora kana jekiseni.

Ikodzero yemugari weshe wemunyika kuti ave nezvikwanisiro zvinoita kuti akwaniswe kurapwa chero nguwa kana achinge aenda kuchibhedhlera.

Kuna vana mazvikokota shangwiti munyaya dze zvirwere kuona kuti vantu vane ruzivo maererano ne matenda ari ku muka uye madzivirirwo awo.

Mushando mukuru urikuitwa ngehurumende pamwechete nevanoidetseredza kuona kuti zvibhedhlera zvavakwa zvemhando yepadera uye kuti zvine zvikwanisiro.

Zvibhehleya zvega zvega zvinosungirwa kuti zvive nemovha inorumbisa vantu vanenge varwarisa kana vanenge vakuwara kuitira kuti kurumidze kudetserwa.

Kune vashandi vakaita semanesi madhokodheya vakazvipira kuti vabetsere varwere pakuvapa mitombo yakasiyanasiyana nekuvarapa .

Mishini inosanganisira ma kompiyuta inodetsera muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana kuchionekwa mitombo inozvirapa.

Zvibhedhlera zvinokurudzirwa kuti zvive nezvikwanisiro zvinodetsera muntu weshe kunyanya vaya vakaremara vachivapa zvimovha kana mawiricheya ekuhambisa.

Madhokodheya namanesi warikuita mushando wakanaka wekurapa varwere wanonga wauya namatambudziko akasiyana siyana. Wachipiwa mibhedha yekuti vazorore vachirapwa.

Zvibhedhlera zvine mushando wakanaka wekurapa muntu weshe kubva kuzera doko Kusvikira kuvantu vakuru vachirapa zvirwere zvakatsaukana.

Zvi bhedhlera zviri kuita mushando mukuru wekuona kuti ndaraunda dzine vantu vane utano kubudikidza neku wakwa kwe zvibhedhlera uye kuwaniswa kwe mutombo.

Vari mubazi rinoona nezveutano vane mushando wakanaka wekupota vachiunganidze vantu kusanganisira manesi nemadhokodheya vachidzidziswa maererano nezvirwere uye kurapwa kwazvo.

Ntharaunda yega yega inosungirwa kuti ive nechibhedhlera chinodetsera vagari pamwe chete nevakakomberdza kuti vawane mitombo inovarapa kana vachinge varwara.

Zvibhedhlera zvinodetsera vagari vendaraunda , naizvozvo kuna vantu vakuru vakazvipira munyaya dzehutano kuona kuti ndaraunda dzawaniswa zvibhedhlera .

Zvibhedhlera zvine mushando wakanaka, wekuona kuti varwere varapwa. Pamusoro pazvo panewo nzvimbo dzekutandarira, apo panoyitwa zvekutengesa zvokurya.

Mushando vehurumende pamwe chete namabazi anobetseredza. Kuona kuti zvibhedhlera zvavaniswa zvikwanisiro zvinosanganisira mabhokisi ekuchengetera mitombo.

Mushando wehurumende pamwechete namapazi anoidetseredza kuona kuti zvibhehlera zvawaniswa zvikwanisiro zvakakwana zvinosanganisira mibhedha kuti varwere vadetsereke.

Muntaraunda yega yega unosungirwa kuti ive nechibhodhlera zvinoita kuti vagari vadetsereke kana vachinge vabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana muupenyu hwavo.

Kune manesi nemadhogodheya vakazvipira kuti vadetsere varwere pakuvarapa zvirwere zvakasiyana-siyana uye kuvapa ruzivo rwokudzivirira zvirwere.

Mushando vehurumende pamwe chete nevanoibetseredza kuona kuti nzvimbo yega-yega yavakwa zvibhedhlera, uye kuti ine zvikwanisiro zvinoita kuti vantu vabetsereke pakurapwa.

Varwere vakawanda varikudetsereka maningi muzvibhedhleya nekuda kwekuti mune zvikwanisiro zvakaita semibhedha iyo yavanorarira vakamirira kurapwa.

Kubudikidza nekuvandudzwa kurikuitwa zvibhehlera nenkuwaniswa mushini .Zvirwere zvakawanda zvakurapika ,zvinoita kuti vantu vararame.

Zvibhedhlera zvinemushando vakanaka vekuonangorora varwere pamusoro pezvirwere zvinosanganisira mabp, kupisha kwemwiri pamwe chete neshuga.

Mhatso dzinoona nezvekuchengeta pamwechete nekutengese mishonga dzinodetsera zvakanyanya pakuwaniswa kwemitombo inorapa zvirwere zvakatsaukana.

Mishini yavakuwanikwa muzvibhehlera zvinoita kuti mishando yamadhokodheya ive nyore pakuongorora zvirwere zvakaita sekupisha kwemwiri, mabhiipii uye shuka.

Kuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana kwavanyore kubudikidza ngemishini yavako inoshindiswa pakuongorora shuga, kupisha kwemiri nezvimwe zvakadaro.

Mukuvandudzwa kwehutano gwemwiri, muntu weshe unokurudzirwa kuti adlye zvikafu zvinohutano. Zvinosanganisira michero yakaita sema bbanana, makotopeya, mamengo namagwava.

Zvirwere zvakawanda kunyanya zviya zvanetsa pashi reshe zvakaita segomarara zvaakurapika mukore uno kubudikidza nemishina yavapo.

Dambudziko rezvirwere zvinosanganisira kuneseka kwekufema rakagadzirirwa mishini inoita kuti vane dambudziko iri vadetsereke.

Mishini mukore uno inodetsera maningi kunyanya muzvibhehlera pakurapwa kwezvirwere zvanesa pasi reshe zvinosanganisira gomarara.

Zvirwere zvanesa pashi reshe zvakaita segomarara zvave kurapika nyore kuburikidza nemishini yemazuva ano, inodetsera pakuongororwa uye kurapwa kwezvirwere.

Muntu weshe kusanganisira nevarwere vanokurudzirwa kuti varye zvikafu zvineutano hwakanaka zvinosanganisira michero samabanana uye zvinomera zvakaita sematimati.

Zvibhedhlera zvine mushando mukuru vokurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvinosanganisira gomarara kubudikidza nemishina yavako uye mitombo iri kuvanikwa.

Zvirwere zvanesa pasi reshe, zvakayita segomarara zvakurapika nyore, kubudikidza navashandi vakadzidzira mushando uyu pamwe chete nemishina.

Manesi namadhokodheya muzvibhedhlera vakadzidzira mushando wavo wokurapa, Uye vane ruzivo rwekuvhiya pamwechete nekurapa varwere kusanganisira vegomarara.

Kuburikidza ngekushina yavako mukore uno Zvirwere zvatekeshera pashi reshe zvakaita segomarara zvakurapika kuburikidza ngemitombo vapo.

Zvirwere zvanesa pasi reshe zvakaita segomarara zvakurapika mukore uno kubudikidza nemushini yavakushandiswa pakuongorora pamwe chete nekurapa varwere.

Chibhedhlera chega chega chine mphatso inoona ngezvekuongororwa kwengazi nemvura dzemumwiri kuitira kuti madhokodheya vaone zvirwere pamwechete namarapirwe azvo.

Kune mhatso dzinoita zvekuongirorwa kwezvirwere kubva mungazi kana mvura dzemumwiri dzinoita mushando wakanaka pamusoro pazvo vanogadzirawovnmitombo inodetsera varwere.

Kune mitombo inoshandiswa pakuongororwa kwengazi kana mvura dzemumuviri mumbatso dzinoita Izvozvo muzvibhedhlera zvinoita kuti tsvakurudzo yezvirwere ive nyore.

Zvibhedhlera zvega zvega zvavakuwaniswa mbatso dzinoona ngezvekuongorora ngazi uye mvura dzemumuviri zvinoita kuti vantu vadetsereke pakurapwa.

Zvibhedhlera zveshe zvinenge zvine mphatso inoona nezvekuongororwa kwengazi pamwechete nemvura dzemumuwiri uchioneka zvirwere zvirimo uye kuti zvingarapa nemishonga iri.

Vashandi vemuzvibhedhlera vanoona nezvekuongorwa kwengazi kana mvura dzemumwiri vanoita mushando wakanaka wokuongorora zvirwre pamwechete nekuona nekudzivirirwa kwazvo.

Kune mishina inodetsera maningi, kunyanya kumadzimai pakuongororwa kwekuti vane mimba ere. Iyo yevanogona kushandisa vari vega kumphatso dzavo.

Zvavanyore maningi paku ongororwa kwezvigwere zvakatsaukana, kubudikidza nemishini yavako iyo inodetsera madhokodheya paku ongororwa nekurapa varwere.

Zvibhedhlera zvega-zvega, zvine mphatso inoona nezvekuongororwa kwengazi, pamwe chete nemvura dzemumuviri kuchiongororwa zvirwere, pamwe chete nekurapwa kwazvo.

Kuburikidza nekuwandudzika kwezvibhehlera munyaya dzemishina mikuru zvirwere zvanesa pasi reshe zvakaita segonarara zvavakurapika vanhu vachibetsereka.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine mphatso inoona nezvekuongororwa kwengazi pamwechete nemvura dzemumuwiri kuchioneka zvirwere zvirimo pamwechete nemishonga inogona kudetsera kurapa.

Zvibhedhlera zvega zvega zvinemhatso inoona nezvekuongororwa kwengazi pamwechete nemvura, zvinodetsere madhogodheya kuti vawane zvirwere pamwechete nekuzvirapa kwazvo.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine bandiko rinoona nezvekubarwa kweana naizvozvo madzimai eshe ane mukana wekurapirwa zvirwere zvakatsaukana.

Ikodzero yemwana weshe kuti kana abarwa apote achindowona madhokodheya. Avo vanomuwongorora kuti arikukura zvakanaka, uye akadzivirirwa kuzvirwere.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine bandiko rinoona nezvekuchengetedza madzimai anenge akazvitakura uye kusvika vabara vana vavo vakachengetedzeka.

Ikodzero kunyanya madzimai kuti vave neruzivo maererano nezveutano hwemuchibereko. Kuti vakwanise kuzvirwira kuzvirwere zvakatsaukana.

Vari mubandiko rinoona ngezveutano wevana vadoko vane mushando mukuru wekupota vachipinda muantu vachivadzidzisa maererano nezvirwere uye kudziviririka kwazvo kuvana.

Hurumende pamwechete namapazi anoidetseredza vakazvipira kuona kuti vana vadoko vawaniswa mitombo inodzivirira zvirwere zvinobata vana.

Zvibhedhlera zvega zvega zvinewo bandiko rinoona nezvekurapwa kwewana wadoko uye kudziwirirwa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinobata wana wadoko.

Vana mbuya muzvibhedhlera vane mushando wakanaka wekudzidzisa madzimai maererano nezveutano hwepabonde uye kurera vana zvakanaka.

Muzvibhedlera mava nemishina inodetsera madokodheya pakuongororwa kwezvirwere zvinosanganisira mabipi ,shuga kana kupisha kwemiviri .

Zvibhedhlera zvega-zvega, zvinotarisirwa kuti zvive nezvikwanisiro ,zvakaita semishini inoshandiswa pakuongororwa uye kudetsera pakurapwa kwavarwere.

Ikurudziro yekuti hurumende pamwechete nevanoidetseredza vaone kuti vakaremara uye vakakuwara vawaniswa zvikwanisiro zvinoita kuti vadetsereke pakuhamba.

Kuwanikwa kwemishina muzvibhehlera kwabetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvatekeshera pasi rese zvakaita segomarara.

Mishini iri kugadzirwa mukore unowu ine chekuita nezvehutano iri kudetsera maningi pakuona kuti varwere vaongororwa here uye vapiwa mitombo yakafanira.

Zvavanyore kuti vantu varapwe muzvibhedhlera kubudikidza nemichina iriyo. Iyo inobetsera madhogodheya pakuona, uye kuziva zvinofanira kuitwa pamurwere.

Mishina yemazuwa ano yadetsera zvakanyanya muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana uye pakuona kuti mitombo ingadetsera ngeiri.

Mishima yakudetsera maningi muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira ma BP, shuga pamwe nekupisha kwemiri.

Zvibhedhlera zvega zvega zvinosungirwa kuti zvive nezvikwanisiro zvinodetseredza pakurapwa kwevarwere. Zvikwanisiro izvi zvinosanganisira tsono, zvigero uye mapanga.

Zvibhedhlera zvinodetsera maningi kunyanya kuvarware vanenge varwarisa kuburikidza nekuvapa zvikwanisira zvakaita sechimbuzi chavanogona kuzvidetsera.

Vasharukwa vanoona nezveutano vane mushando wekuona kuti zvibhedhlera zvine zvikwanisiro zvakakwana zvekudetsera vashandi pamwe nevarwere pakuwaniswa mishonga.

Mishina yavako mukore uno yadetsera maningi muzvibhedhlera. Paku wongororwa kwezwirwere zvakatsaukana, uye kuti zvingarapwa sei.

Mushando wehurumende pamwechete namapazi anoidetseredza kuona kuti zvibhedhlera zvine zvikwanisiro zvinosanganisira mibhedha yakakwana uye machira.

Kunemishina yakawanda , inoshandiswa pakuwongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana. Zvinosanganisira kupisha kwemwiri, shuga kana mabhiphi.

Mishina yamazuwa ano yadetsera maningi muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere Zvakasiyana siyana uye pakuzikanwa mutombo inoshandiswa pakurapa.

Zvibhedhlera inzvimbo inouya vantu vabe zvirwere zvakasiyana siyana vamwe vacho vanoda mushonga yega kwotiwo vamwe vanoda zvekuvhikwa kuchishandiswa zvigero namapanga.

Kune zvikwanisiro zvakagadzirwa kuti zvidetsere vantu vanenge vakuvara kana vaita dambudziko rekuguka murenje kuti vazvudetsere pakuhamba.

Zvibhedhleya zvega zvega zvinokurudzirwa kuti zvive nezvikwanisiro zvinoita kuti varwere vadetsereke pakurapwa zvinosanganisira mibhedha uye mishonga.

Kunezvikwanisiro zvakawanda zvinodetsera vantu kunyanya vanenge vasina mitezo yakakwana kana inenge yakuwara, inotengeswa muzvibhedhlera kana kumhatso dzekutengesa mitombo.

Zvava nyore kuti manesi nemadhokodheya vaongorore kupisha kwemwiri, shuga kana maBP kuburikidza nemishina yavako.

Kune vantu vanoita mushando wakanaka wekugadzira zvikwanisiro zvinodetseredza vantu vanenge vasina mitezo yakakwana inosanganisra marenje.

Kune mitombo inoshandiswa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kurapa zvirwere kuzoitawo imwe inoshandiswa kugadzira vhudzi kuti rikure zvakanaka.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa kuti idetsere pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira kudzivirira manyoka.

Kune mitombo yakawanda inodetsera pakupodza pamwechete nekurapa zvirwere inosanganisira mapiritsi, majekiseni uye mitombo yekuzora.

Kune mitombo yakawanda yechimanje manje inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana inosanganisira yekudonhedzera mumadziso, munzee kana mukanwa.

Kuchinja chinja kunoita mamirire ekubanze kunokonzerawo zvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira botsorwa naizvozvo kune mitombo inodetsera vantu vanenge vasangana nedambudziko iri .

Kune mitombo inogadzirwa mukore uno inobetsera pakunyaradza marwadzo. Imwe yacho maphirizi, imwe ndeyekumwa kozoitawo jekiseni.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa kuti irape matenda akasiyana siyana inosanganisira yokumwa , yokuzora kana mapirizi.

Kune mapirizi akagadzirwa kuti adetseredze pakuwedzera utano hwemumwiri. Zvinoita kuti vantu vave neutano hwaka vandudzika

Kune matenda anopota achibata munhu weshe akaita semundani umwu munoita kuti munhu arumbe achiita manyoka naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa kuti idetsere.

Kune mitombo yakawanda inogadzirwa kubva kune zvinomera zvinosanganisira mashakani amapundo, makwenzi kana miti.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti ideredze pamwe chete nekuvandudza masoja emumuviri anosanganisira mapirizi uye mitombo yokumwa.

Kune mitombo yakawanda irikugadzirwa kubudikidza ngemishini yaako mukure uno inosanganisira mapirizi ayo anoita zvekumwiwa mamwe acho anoitwa zvekutsengwa.

Gotsorwa nerimwe rezvirwere zvanesa muntu weshe kubva kumwana mudoko kusvikira kuvantu vakura naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa kuti ideredze pamwechete nekurapa gotsorwa.

Kuti mitombo yakawanda iri kugadzirwa kuti idetsere pakupodza uye kurapa marwadzo. Imwe yacho ndeye kumwa kwoitawo yekuzora.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa kuti idetsere pakurapwa kwavarwere .Imwe yacho ndeyekumwa , imwe majekiseni kwozoitawo yekuzora .

Kune mitombo inogadzirwa maererano nekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Imwe yacho ndeyekumwa, poitawo yekuzora, imwe majekiseni.

Kune matenda anesa pasi reshe rakaita sedutu mupengo kovhidhi 19 iro rinogona kurapika ubudikida nemishonga iriko yakaita semapiritsi.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti irwisane nezvirwere zvakatsaukana imwe yacho ndeyekuma imwe ndeyekuzora kozoitawo mapirizi .

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti idetsere vantu kana vachinge varwara inosanganisira mapirizi ekutsenga kana mapirizi okumwa.

Kune mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa pakurapwa kwezvirwere asi nekuda kwekufamba kwenguva nekuwaniswa kwemishina kwava nemitombo yemukore uno inosanganisira maphirizi.

Mamirire ekubanzi anogona kukonzera zvirwere zvakaita sebesha kana kukosora. Naizvozvo kune maphirizi akagadzirwa kuti adetsere ,pakuporesa zvirwere zvakadaro.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa kuti idetsere vantu maererano nezvirwere zvakaita sechirungurira ,mundani kana musoro.

Zvirwere zvakaita samabhipi zvinogona kukanganisa zvikuru varwere vazvo naizvozvo kune mapirizi akagadzirwa kuti aderedze chirwere ichi .

Mitombo yakasiyana siyana yave kuwanikwa kuzvibhedhleya pamwe chete nekumbhatso dzinoita zvekuchengeta uye kutengesa mitombo. Zvichidetsera zvakanyanya pakuwanisa mishonga.

Mbatso dzinoona ngezvekuchengeta pamwechete nkutengeswa kwemitombo dzabetsera paningi pakuwaniswa kwemitombo inorapa zvirwere zvamarudzi ese .

Mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti idetsere vanhu vanenge varwara imwe yacho inoitwa zvekumwiwa imwe ndeyekubaiwa yakaita sejekiseni.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti ipodze pamwe nekurapa zvirwere zvakatsaukana. Zvinosanganisira kurwadza kwemwoyo pamwechete nekukosora.

Kune mitombo yakawanda inodetsera zvakanyanya pakupodza pamwechete nekurapwa kwezvirwere zvino sanganisira yekuzora yekumwa kana majekiseni.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti irape zvirwere zvemarudzi akasiyana imwe yacho ndeyekuzora , imwe ndeyekubaira kozoitwa yekutsenga kana kumwa

Kune mitombo yakawanda inobetsera pakupodza pamwe nekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Imwe yacho ndeye kumwa imwe ndeye kuzora.

Kune mitombo yakawanda, yakagadzirirwa kuti irape zvirwere zvamarudzi akasiyana, imwe yacho maphirizi, okumwa kana okutsenga.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirirwa kuti ipodze pamwechete nekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira misoro, mundani uyepfungwa.

Kune zuwa rakanyorwa pashi rekupemberera maererano nehutano hwemupfungwa apo vantu vanenge vachidzidziswa uye kupuwa ruzivo pamusoro pedambudziko iri.

Vebazi rinoona nezveutano hwemupfungwa vane mushando wakanaka vakupota vachiunganidza vanthu vachivadzidzisa pamusoro pekukosha kweruzivo maererano nehutano hwemupfungwa.

Hurumende pamwechete namapazi anoidetseredza munyaya dzezveutano hwemupfungwa, vane mushando mukuru wokupota vachiita mihlangano vachidzidzisana uye kudetsera varwere vemupfungwa.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine bandiko rinoona nezvekurapwa kwevana vanenge vapindana nemadambudziko anosanganisira kutsva nemoto kana kurwara.

Mwana wega wega ikodzero yake yekuti apote achienda kumadhokodheya uko kwanondoongororwa zvirwere zvinobata ana adoko pamwe chete ngekudzivirirwa kwazvo.

Ikodzero yemwana weshe kuti kana achinge arwara awaniswe mukana wokundoona madhogodheya kuti aongororwe zvirwere pamwechete nekupiwa mitombo.

Dambudziko rekutsva kwevana vadoko ranetsa maningi muntaraunda, naizvozvo kunemitombo yakagadzirwa kuti irape pamwechete nekuporesa maronda ekutsva.

Ikodzore yemwama weshe kuti awaniswe mukana wekuongororwa nemadhogodheya uye kurapwa achipiwa mitombo yakasiyana siyana.

Ikodzero yemwana weshe kuti vabereki uye ndaraunda iva ningire voona kuti vari kurarama zvakanaka here, kubudikidzwa nekuwaniswa chikafu uye fundo.

Zvi bhedhleya zvine mushando waka naka maningi weku rapa vana vanenge vapindana mu dambudziko rekutsva vachi vapa mutombo inorapa maronda.

Chibhehlera chega-chega chine bandiko rinoona nezvehwana hudoko, uko Kuna vana mukoti pamwechete namadhokodheya vane mushando mukuru wekudetsera vana nekuvarapa.

Kuna vanamazvikokota munyaya dzezveutano ,vakazvipira kuita mushando wekurapa, zvirwere zvakasiyana-siyana, zvanesa pashi reshe, zvinosanganisira gomarara.

Zvibhedhlera zvega-zvega, zvinotarisirwa kuva zvina vashandi vakadzidzira mushando wavo wekurapa ,pamwe chete nokushanda nemichini inoshandiswa pakurapa.

Ndombi mukore uno dzakupuwawo mukana wekuita mishando yakatsaukana inosanganisira yechidhokotera inoita kuti mwana sikana abudirire.

Mishina yati tekeshe muzvibhedhlera nokuda kwekuti mune vashandi vakadzidzira mushando uyu wekushandisa mushina pakuongorora zvirwere zvakatsaukana.

Kune vantu vakazvipira munyaya dzekuona pamwechete nekudetsera vantu vane mitezo isina kuringana uye vakakuvara vachivadetsera.

Mishina yakakura inowanikwa muzvibhedhlera ine vantu vakadzidzira mishando iyo vakuishandusa pakurapwa uye kuongororwa kwezvirwere.

Mushure mekupedza zvidzidzo zvavo, madhokodheya namanesi vanozvipira pamberi pechara kuti vachazoita mishando yavo namazvo.

Muntu veshe unokurudzirwa kuti apevo ngazi kubandiko rezveutano. Iyo inozoshandiswa navantu varwara kana vakuvara.

Kuna vashandi vanoshandira mumovha. Vakazvipira kuti vadetsere varwarisa uye vakuvara vasati vasvika kuzvibhedhlera.

Zvibhedhlera zvega zvega munevashandi vakazvipira kuita mushando wokudetsera vantu vanenge varwara pakwechete nekumurukura navo vachivadetsera.

Muzvibhedhlera uye nzvimbo dzinoona nezvekuralwa kweantu mune vashandi vakadzidzira mushando wekushandisa michina uye kuongorora varwere vachivarapa.

Vashandi vemimovha inoita zvekurumbisa varwere vanenge vakuvara kana kuti varwarisa kuzvibhedhleya. Vanokona mushando vavo vokutanga nokubetsera varwere vasati vasvika kuchibhedhlera.

Kune madhokodheya nemanesi, vaka dzidzira mushando une chekuita namazino, ayo anenge aiyita dambudziko, pamwe kuora kana kusachena zvakanaka.

Kuna mapazi anodetseredza hurumende kuona kuti vandu vakaremara vawaniswa zvikwanisiro zvinosanganisira mawiricheya kuti vadetsereke pakuhamba.

Kubandiko rinoona nezveutano wevantu nevashandi vakazvipira kudetsera varwere mumatambudziko aanosangana navo vachimapa kunyaradza.

Muzvibhedhlera, zvikave zvidoko kana zvikuru, munevashandi vanosanganisira manesi namadhokodheya. Vakadzidzira mushando wavo wekushandisa mishina pakurapwa kwezvirwere.

Zvibhedhlera zvine vashandi vakadzidzira mushando vekurapa pamwechete nekuongorora ngazi kana mvura dzemumuviri vachiona zvirwere pamwechete nekurapwa kwazvo .

Kune madhokodheya vakazvipira kuenda kuchikora kuti vadzidzire mushando wekuongorora zvirwere zvakasiyana -siyana zvinosanganisira kurwadza kwenzee kuti vadetsere varwere.

Zvibhehlera nemakiriniki wanoshandidzana zvakanaka nembatso dzinoita zvekuchengeta, uye kutengesa mitombo pakuwaniswa kwemishonga kuvarwere.

Mitombo yakawanda, yave kuwanikwa zviri nyore, kubudikidza nembatso dzinotengesa mitombo, idzo dzakazvipira kuti dzirambe dzakavhurwa nguwa dzeshe.

Mbatso dzinoona nezvekuchengeta pamwechete nokutengesa mitombo dzirikushandidzana zvakanaka nezvibhedhlera pakuwaniswa kwemitombo inorapa zvirwere .

Mitombo irikugadzirwa mukore uno kubudikidza nemichini yavako irikudetsera pakurapwa kwezvirwere zvinosanganisira musoro , mundani.

Mitombo yakawanda inorapa zvirwere zvakasiyana siyana inowanikwa nyore mumbatso dzinoita zvekutengesa mitombo chero nguwa.

Movha dzinoita mushando wekutwara vanenge varwarisa, kana vakuvara dzinoita mushando wakanaka, wekurumbisa vanenge vawirwa nedambudziko kuzvibhedhlera.

Mhatso dzinoona nezvekuchengeta uye kutengesa mitombo dzinodetsera maningi pakuwaniswa kwemishonga inorapa zvirwere zvakatsaukana.

Zvinokurudzirwa kuti muntu kana achinge arwara aende kumadhokodheya kwaanorapwa uye kunyorerwa mitombo yaanozonotenga kumhatso dzinoita zvekutengesa mishonga/mitombo.

Mphatso dzinoona nezvekuchengeta pamwechete nekutengesa mitombo adzivharwi chero nguwa zvinoita kuti varwere vadetsereke kana vachinge varwara.

Mitombo yakawanda yava kuwanikwa zviri nyore kubudikidza ne mbatso dziya dzinoita zvekuchengeta uye kutengesa mishonga idzo dzinenge dzakavhurwa nguwa dzeshe.

Mitombo yakawanda yakuwanikwa nyore kunyanya mumbatso dzinoita zvekuchengeta pamwe chete nekutengesa mishonga zvinoita kuti varwere vadetsereke.

Mbatso dzinoona nezvekuchengeta pamwechete nekutengesa mitombo dzinodetsera maningi pakuwaniswa kwemishonga inorapa zvirwere zvakatsaukana.

Mphatso dzinoona ngezvekutengesa mitombo dzirikudetseredza ntaraunda zvakanaka pakuwaniswa kwemitombo inorapa zvirwere zvakatsaukana.

Mbatso dzinoona nezvekuchengeta nekutengesa mitombo ,dzinodetsera maningi, pakuwaniswa kwemishonga, uye zvimwe zvikwanisiro , kunyanya zvinoshandiswa nevantu vakakuwara.

Mbatso dzinoona nezvekuchengeta uye kutengesa mitombo dzirikudetsera maningi vagari kubudikidza ngekuvawanisa mitombo inovarapa nguva dzose.

Mbatso dzinoona nezvekutengesa mitombo dzirikushandisana zvakanaka nezvibhedhlera pakuwaniswa kwemitombo yakatsaukana inodetsera vantu kana vachinge varwara.

Zvibhedhlera zvino shandidzana zvakanaka nemhatso dzinoita zvekuchengeta mitombo pakuwaniswa mishonga yekurapa zvirwere zvakatsaukana.

Mbatso dzinoita zvekuchengeta pamwechete nekutengesa mitombo dzinebasa rakanaka maningi kuona kuti mishonga yawanikwa, pamosoro pazvo, zvikwanisiro zvinoshandiswa kana muntu akuvara.

Mbatso dzinoyita zvokuchengeta pamwe chete nekutengesa mitombo, yadetsera zvakanyanya pakuwaniswa kwemishonga chero nguva, angave mangwanani, masikati kana madokoni.

Kune mapazi akaita sembatso dzinoita zvekuchengeta pamwe chete nekutengesa mitombo vanoshandidzana zvakanaka nezvibhedhlera pakuwaniswa kwemitombo yakasiyana siyana.

Vanoita mushando wekurumbisa antu anenge arwara kana vakuwara vanoshandidzana zvakanaka nevembhatso dzinoita zvekuchengeta pamwechete nekutengesa mitombo.

Mitombo yakawanda yavakuwanikwa kwakasiyana-siyana kusanganisisira muzvibhedhleya kana mumbatso dzochengeta mitombo imwe yacho ndeyekumwa imwe ndeyekuzora.

Mitombo yakawanda yakudetsera zvakanyanya pakupodza uye kurapa zvirwere kuchishandiswa mapirizi majakiseni kana mitombo yekumwa.

Mhatso dziinoona nezvekuchengeta pamwechete nekutengesa mitombo dzinoshandidzana zvakanaka maningi ngezvibhedhlera pakuwaniswa kwemitombo inorapa matenda akasiyana siyana.

Zvibhedhlera zvakawanda zviri kushandidzana zvakanaka maningi nemhatso dziya dzinoita zvekuchengeta pamwe chete nekutengesa mutombo pakuwaniswa kwemishonga kuvarwere.

Kune vantu vakazvipira mubandiko rezveutano kupota vachihlanganisa vantu vachivadzidzisa maererano nezvirwere zvinomuka pamwechete namarapirwe azvo

Kune mapàzi munyaya dzezveutano vakazvipírà kuti vapote vachipinda muantu vachiadzidzisa maereranó nezvirwere uye kuti zvingadzivirirwa sei.

Hurumende pamwe chete namabazi anoibetsera munyaya dzezveutano pane mushando mukuru wokupota vachipinda mu antu vachivadzidzisa maererano nekudzivirira zvirwere.

Hurumende pamwe chete namabazi ano detseredza, vanoita mushondo mukuru wekupota vechi pinda muantu, vachiva ongorora pamwe nekurapa zvirwere.

Hurumende pamwe chete namabato anodetseredza munyaya dzezveutano vanoita mushando wokupota vechipinda muantu kunyanya muzvikora vechivadzidzisa nekuda kwezvirwere zvakatsaukana.

Varimubandiko rinoona nezveutano vanopota vachisanganisa vantu vachivadzidzisa maringe nezvirwere vachishandisa mitambo yakasiyana siyana.

Varimubandiko rinoona nezveutano, vanopota vachiunganidza vantu vachivadzidzisa maererano nezveutano kubudikidza nemitambo.

Kune vanthu kunyanya vanoita zvemabhisimusi avo vakazvipira kuti vadetsere pakuitwa kwemisangano ine chekuita nekudzidzisa vanthh maererano nezveutano.

Kunevakazvipira mubandiko rezveutano kuti vadzidzise antu maererano nezvirwere nekurapwa kwazvo kubudikidza nekunyora mabhuku namaphepa.

Hurumende pamwechete nemapazi anoidetseredza munyaya dzezveutano vane mishando wekupota vachipinda muvantu vachivadzidzisa maererano nezveutano kuti vadziviririke.

Vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanemushando wakanaka maningi kupota vachipinda muvantu vachivadzidzisa maererano nezveutano kubudikidza nekureketa kana kutamba.

Vana mazvikokota munyaya dzezve zveutano vane mushando wakanaka wekupota vekuhlanganisa vantu veipota veivadzidzisa maererano nezve zvirwere zvakasiyana siyana uye kuti vangazvidzivirira sei.

Ruzivo chiro chakakosha kumuntu weshe. Naizvozvo vari kumapazi ane chekuita nezveutano vane mushando wekupota vachipinda muantu vachivadzidzisa pamusoro pezvirwere nekuzvidzivirira kwazvo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti Ave neruzivo pamusoro pezveutano hunoenderana nezvesikarudzi kuti vantu vazvidzivirire pazvirwere zvepabonde.

Iko dzedzero dzevantu kunyanya vakaroorana kuti vave neruzivo rwakakwana maererano nezveutano wesikarudzi pamwe chete nebonde kuti vave vaka zvidziirira.

Ikodzero yemuntu weshe, kuti ave neruzivo maererano nehutano hwesikarudzi, kuti vakwanise kudzivirira zvirwere.

Ikodzero yemuntu weshe kusanganisira madzimai akazvitakura kuti vaongororwe nemadhokodheya pamusoro pemwana uye utano hwawo vakazvitakura.

Kune mishini iri kudetsera vantu kunyanya vaka roorana paku ongororwa kwe mimba uye zvimwe zvirwere zvine chekuita kuchi bereko ne sikarudzi.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ave neruzivo pamusoro pezveutano hwetsikarudzi naizvozvo kune madhokodheya akazvipira kudetsere vantu.

Ikodzero yemuntu weshe kuti aziye maererano nezveutano hwake naizvozvo zvinokurudzirwa kuti muntu apote achindoongororwa ngazi nemadhokodheya.

Ikodzero yemwana musikana kuti ave nezvikwanisiro zvinomudetsera kunyanya panguwa yake zvinosanganisira mabhurukwa nedonje.

Ikodzedzero yemuntu weshe kunyanya vati kurei kuti vave neruzivo pamusoro peutano wepabhonde vagone kuzvidzivirira kuzvirwere zvaka siyana siyana.

Hurumende pamwechete nemapazi anoidetseredza vane mushando wakanaka wokuona kuti vadzidzi kunyanya vasikana vawana zvikwanisiro zvakaita sedonje.

Kubudikidza nemishina yavako zvava nyore kuti madzimai vavhenekwe pamwe chete nokuongororwa kuti vane mimba ere uye kuti vozvidzivirira sei.

Kunemishina ino shandiswa paku wongororwa kwezvehutano, unechekuita nezvesikarudzi. Nayizvozvo, muntu weshe unemukanwa wokupota achi ndowongororwa namadhokodheya.

Vanasikana vanthu vakakosha kumburi dzega dzega naizvozvo vanofanira kuwaniswao njere nezivo pamusoro pezvirwere zvine chekuita nesikarudzi.

Ikodzero yemwana weshe kuti awanise mukanwa wekupota achindovhenekwa namadhokodheya achirapwa zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobata vana vadoko.

Ikodzero yemuntu weshe, kuti ave neruzivo pamusoro pehutano hwepabonde, kuitira kuti vantu vagone kuronga mhuri dzavo zvakanaka.

Mitambo yakatsaukana inodetsera zvakanyanya pakuita kuti mwiri igwinye naizvozvo muntu weshe unokurudzirwa kuti aitewo mutambo.

Mitambo yakatsaukana yakanakira muntu weshe nekuti inoitisa kuti mwiiri igwinye pamwechete nekurwisa zvirwere zvakatsaukana.

Mitambo yakatsaukana inosanganisira kurumba kana kutamba bhora inodetsera maningi pakuti mwiri unoramba wakagwinya uye uchirwisa zvirwere .

Mitambo yakawanda yakanakira kuti inogwinyisa mwiri pamwe chete nokurwisa zvirwere asiwo pane njodzi dzinosanganikwa nadzo dzakayita sekukuwara.

Mvura chiro chakakosha kumunthu weshe naizvozvo zvinokurudzirwa kuti munthu amwe mvura yakawanda pazuva rega rega kuitira kuti mwirir irambe yakagwinya.

Mitambo yakasiyana siyana inodetsera maningi pakuita kuti mwiri igwinye pamwe chete nekurwisana nezvirwere zvakatsaukana.

Kukuwara kunogara kuriyo, kuruse kuwantu wanoyita zvemutambo yakatsaukana , inosanganisira kurumba kana kutamba bhora. Asi, kunemitombo yakagadzirwa kuti idetsere vantu avavo.

Mitambo yakawanda inodetsera maningi pakuita kuti mwiri igwinye uye inodetserazve pakurwisa zvirwere zvakasiyana siyana.

Panoitwa mitambo yakatsaukana , panewo vashandi vanoita nezveutano vakazvipira kuti vadetsere avo vanenge vakuwara panguva dzakadaro .

Vatambi vemitambo yakasiyana-siyana, inosanganisira kurumba kana kutamba bhora. Vavevo nemitombo inovabetsera kana vachinge vakuvara.

Kune mushina wakagadzirirwa vantu vanoita zvekutamba mitambo yakasiyana siyana kuti kana vachinge vakuwara vaongororwe pamwe chete nekurapika Nyore.

Mvura upenyu naizvozvo muntu weshe uno kurudzirwa kuti amwe mvura yaka chena uye yakawanda kunyanya vaya vanoita zve mitambo yaka tsaukana.

Mitambo yakatsaukana inosanganisira kurumba kana kutamba bhora inodetsera maningi pakuita kuti mwiri ugwinye pamwechete nekurwisa zvirwere.

Mvura yakanakira kuti inoderedza zvirwere mumwiri. Naizvozvo muntu veshe unokurudzirwa kuti amwe mvura yakawanda, uye yakachena mazuva ega-ega.

Mitambo yakasiyana siyana inodetsera maningi pakuita kuti mwiri ugwinye pamwechete nekurwisa zvirwere zvakatsaukana.

Mitambo yaka siyana siyana ino sanganisira kurumba kana kutamba bhora ino detsera zvaka nyanya pakuti mwiri ino ramba yaka gwinya uye ino dzivirira zvirwere.

Michina yakaita semafoni pamwe nema computer iri kudetsera zvakanyanya pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana uye kuonekwa mitombo inozvirapa.

Zvava nyore kuti madhokodheya nemanesi kuti vaongorore varwere vanenge vauya kubudikidza nemishina yavako iyo inoshandiswa pakuongorora kupisha, shuga kana maBP.

Mishini yakawanda, yakudetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana. Zvinosanganisira, kupisha kwemwiri, mabhiphi kana shuga.

Mishina yaidetsera maningi muzvibhehlera pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana -siyana kuchishandiswa makombiyuta kana mafoni.

Michina yakaita samakombiyuta uye mafoni yadetsera maningi pakuongororwa kwezvirwere zvakaita semwoyo uye kurapwa kwazvo.

Muchini irikudetsera maningi kunyanya muzvibhehlera pakuwongororwa kwezvirwere zvakatsaukana pamwechete nekuoneswa mutombo inodetsera pakurapa zvirwere .

Mitombo yakawanda yechinyakare inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo ,makwenzi uye miti uchishandiswa mashakani kana maruva.

Zviwanikwa zvinomera zvinobetsera pakugadzirwa kwemitombo yakawanda inorapa zvirwere zvinosanganisira mundani, manyoka uye musoro.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana kuchishandiswa mashakani makwande uye maruva.

Mishonga yechinyakare yagara yechidetsera kurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana, ichishandiswa makwati kana maruva.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana kuchishandiswa mashakani, makwati kana maruva.

Mukore uno sezvakanga zvichiitwa kubva kare mitombo yechinyakare ichiri kushandiswa naizvozvo kune vantu vakazvipira kuti varime mbiti inoshandiswa semitombo.

Kunezviwanikwa zvinomera, zvakayita samapundo, zvinoshandiswa pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana. Inorapa zvirwere zvakatsawukana.

Kubva makare kare vasharuka vaigadzira mitombo yakasiyana siyana kubba muzviwanikwa zvinomera zvinosanganisira bundo, makwenzi kana miti.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana uchishandiswa mashakani, maruwa kana makwati.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera kunyanya vantu vatema pakugadzirwa kwemishonga inorapa zvirwere zvakatsaukana.

Zviwanikwa zvinomera zvadetsera zvakanyanya pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana kuchishandiswa mashakani, makwati kana maruva.

Kune mitombo yakagadzirwa kuti idetsere pakuwedzera kwezvinodiwa mumwiri zvinoita kuti muntu arambe akagwinya uye arambe ane utano wakanaka

Zviwanikwa zvinomera ,zvakaita samapundo zvinodetsera maningi pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana iyo inorapa zvirwere zvendudzi dzakatsauka.

Mitombo yechinyakare inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera uchishandiswa mashakani, maruva ndikiti kana makwati.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira gavakava zvabatsira maningi pakugadzirwa kwemitombo yekumwa pamwechete neyekudzora.

Zviwanikwa zvinomera zvakaita segavakava zvinodetsera maningi pakugadzirwa kwemitombo inoshandiswa pakurapa zvirwere zvakatsaukana.

Kune mitombo yakawanda iri detsera pakurapwa kwezvirwere zvaka siyana aiyana, ino sanganisira yokumwa, imwe yacho ndeye kuzoro, kwozoitawo imwe inoitwa zvekutsenga.

Kune zuwa guru rakatarwa riri maererano nekupemberera kukosha kwemitombo yechinyakare iyo inodetsera pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana -siyana.

Kune nyanzvi mukugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana inosanganisira mauyu tsangamidzi uye makwati uchigadziriswa mitombo.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira gavakava rinobeysera zvakanyanyisa paku gadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana inosanganisira yekuzora kana kumwa.

Zvi wanikwa zvino mera zvino sanganisira makwenzi ma pundo ne miti zvino detsera paku gadzirwa kwe mishonga yaka siyana siyana yokumwa kana yoku zora.

Nekuda kwekukosha kwemitombo yechinyakare pane vanthu vakuita mushando wakanaka wekurima zviwanikwa izvi kuti zvizogadziriswa mitombo.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana kuchishandiswa mashakani, makwati kana ndikiti.

Mitombo yakawanda yechinyakare, inogadzirwa kubva mumashakani, ezvinomera zvinosanganisira mapundo, makwenzi kana miti.

Kune mitombo yakawanda yechinyakare inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere ichishandisa makwande maruwa kana ntikiti.

Mitombo yechinyakare ino detsera zvakanyanya pakurapwa kwezvirwere uchishandiswa mashakani magwati maruva kana ndikiti.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera antu kunyanya vatema pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana inorapa zvirwere zvakaita semundani.

Mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa kunyanya naantu atema pakurapa zvirwere zvakatsaukana kuchishandiswa mashakani, makwande kana maruva.

Mitombo yechinyakare inodetsera maningi pakurapwa kwezvirwere uye yakanakira kuti inowanikwa kwakawanda kusanganisira mushango.

Mashango akakomborwerwa nezviwanikwa zvinomera izvo zvinoshandiswa pakugadzira mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira mundani.

Mitombo yechinyakare inoshandiswa zvakatsaukana zvinosanganisa kuti mashakani anoomeswa otwiwatwiwa oiswa mumvura yekumwa.

Kune mapundo akawanda anoshandiswa pakugadzira mitombo yechinyakare anosanganisira tsine guku kana mbowa .

Kune miriwo yakawanda yakaita semitsine kana guru iyo inokurudzirwa kuti vantu varye vachidzivirira zvirwere zvakatsaukana.

Vantu vatema vanozikanwa pashi reshe nekuda kweku shandisa mitombo yechinyakare iyo yavanowana kubva mushango kana muminda.

Kuna makwenzi akawanda agara achishandiswa pakugadzirwa kwemitombo yakatsaukana kuchishandiswa mashakani, makwande, maruva kana nhikiti.

Mitombo yechinyakare inodetsera maningi kuderedza uye kurapa zvirwere. Ichishandisa mashakani, maruva kana nhikiti.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera maningi pakupodza uye pakurapa kwezvirwere zvakasiyana siyana imwe ndeyekumwa kwozoitawo yekuzora.

Mitombo yechinyakare inodetsera zvakanyanya pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana kuxhishandisaa mashakani mgwati kana maruva.

Mitombo yechinyakare yagara yechidetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvakasiyanasiyana kuchishandiswa ndimu kana tsangamidzi.

Zviwanikwa zvinomera zvine mushando mukuru kugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana inorapa zvirwere zvakaita semundani kana kukosora.

Mitombo yechinyakare yakagara ichishandiswa pakurapwa kwezvirwere zvamarudzi akasiyana kuchishandiswa mashakani, makwati kana maruva.

Mishonga yechinyakare inobva muzviwanikwa zvinomera zvakaita semapundo, makwenzi kana miti inodetsera pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana.

Zviwanikwa zvinomera zvakaita sedhorofiya zvadetsera maningi pakugadzirwa kwemitombo kuchishandiswa mashakani kana maruwa.

Kubva makare edu vantu vechitema vaigara vachishandisa Mititombo inobva muzviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo makwenzi kana miti.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo pamwechete nemiti zvinoshandiswa pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana siyana inorapa zvirwere.

Mitombo yechinyakare yakanakire kuti aidhuri uye inowanikwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira mushango kana muminda

Mitombo yechinyakare unobetsera zvakanyanya kurapwa kwezvirwere zvinosanganisira mundani ,musoro uchishandiswa mashakani kana maruva.

Mishonga yechinyakare inodetsera zvakanyanya pakurwisana nezvirwere zvakawanda kuchishandiswa mashakani, makwati kana maruva.

Mitombo yechinyakare inobva muzviwanikwa zvinomera zvakita semapundo makwenzi kana miti inodetsera pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana.

Mitombo yechinyakare iyo inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvakasiyana -siyana zvinosanganisira mapundo, miti zvinodetsera pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana -siyana.

Mitombo yechinyakare inodetsera maningi pakurapa kwezvirwere zvakatsaukana kuchishandiswa mapundo makwenzi kana miti.